Dano mapol ma gitye idog pii kun dano man gibedo calo lulim piny nyo luywe wic ma gin tye ka tuko ikweyo ma gure ma nongo omol amola ki i pii jo mukene tye ka kwang idye pii man ma dano tye ka kwang itenge-ni kun iteng pii man tye godi godi matino ma omukke i kom godi madongo ci ogure idog pii man bedo calo ceng tye ka ryeny i kabedo man maleng adada.

Jami mapol tye ki ngabogi i wi tol kun jami man tye jami ma kiyubo ayuba ki i tic cing nyo jami me tekwaro ma kigwokogi ma tutwalle lulim piny ki wele ma gua ki kamabor gimaro jami man tye otok ma tye lawala kun kicweyo ki otit ki bongi kikoyi, kikabo ki bene cal rii ma kipayo apaya ki cal jami tuko pa lutino mapatpat bene.

Dano mapol ma gin tye lutim biacara kun gucung idog bac gin guilo jamigi ma gitye ka catone macalo jami amata-ni kuhn gitye ka miyone ki luwot ma gitye i bac.

Dano adek gubedo i wi got kun ka bedo man tye godi godi keken kun godi matino ma kikwanyogi ki i kom godi madongo ma gumane amaya i kabedo man ki gurogi kacel ngat acel obedo i wi kana kun woto ki ngolo yo bino i kabedo man ma tye godi kodi-ni cel bene tye ma opoko teng godi man.

Dano mo ma oketo cwinye adada kun en oruko labor dog dok tye ka tic ki nyonyo pa munu matye kompiuta en oketo cwinye adada katye ka wot i diyo ne wel nyonyo man otim ticce me lamed lakwany ki timo tango calo dano kun dero matye ka aa ki kom nyonyo man tye ka wot i menyo wang dano man matye ka tic ki kompiuta ni.

Lutino mapol ma gubedo abeda kun gitye ka cam gin gumako cwan ma kitoko dek iye kun gitye ka cam ki cnggi gin gubedo idye bar mo maleng adada kun lum otwi iye lapiny ma kijwero dok bene gitye ka keto cwinygi ki cam man gubedo bedo me woro piny.

Cam ma kikwanyogi ka i poto ka kiketo gi i katasa kun mukene kiketogi i kikikaba cam man kitiyo kwedgi me cilo daba dek obed ma mit ka mukene kicamo acama manongo peki tedo kwede tye kalara manumu matye ka nen ma grin ki kalara ma oceko manen makwar karot bene tye ki mukene mapol makitiyo kwedgi me tedo

Dano ma gin gitye i iyeya dok yeyane tye matidi kun dano mam gitye i yeya ma tye idye pii, pii ma pe lac tutwal dok nen calo tere tye macok gin gitye ka mako rec kun jo aryo guilo goligi mudone bor kungitye ka woto ki yuto rec ki dye pii dok lum olot iteng pii man mabedo calo piine tye dago dago

Gangi bedo pa dano mo ma kin odi tye macok adada dok odine ginen otio kun kabedo man cilo tye iye matek adada ma wang otul mo ma okato kun pii lalele macol tye ka mol iye kji yugi mapol ma kionyo idye wang otul man kun yugine tye kavere ki dong yugi me ot iteng wang otul man bene tye bao bao ma kiguro ki dong odi mapol macalo coron ma kicweyo itenge dok kabedo man cilo tye matek iye adada.

Lamego ma obedo i wi kom kun en tye ka timo tice i ot me opic me tic kun en omako ki kobo icinge tye ka wot ki diyo nyo nyo man me komputa ma kiketo i wi meja i opic man ka tic cing cim madit ma kiyweyo wange ayweya iwi meca man bene tye

Dano ma tye ka tic ki nyonyo me carani kun nyonyo man kitiyo kwede me yubo cweta lagwok kom magac en oketo iwi nyonyo carani man kun carani man tye ki nyonyo matino tino ma ryene aryeya irek acel dok tol ma kidologi adola ma odure ikabedo adek kun kitelo tol man i kom carani man kiketo iwi meja bene inget carani kun en tye ka timo ticce ki carani.

Lee abim ma yec kome tye madwong adada mapekdok tye macol lee man wange bene tye ma orung ka dok omwony odok i iye kun lee man obuto abuta idye lum dye lum ka ma lee man obuto i iye ilume olot ma odongo maboco adada ma kingi cok cok dok potgi tye ka nen ma mwonya matye ma gurin ma bedo calo moj ngom tye maber dok kot tye ka cwer

Dano adek ma gitye idyer yo ma kor tyen dano aye opoko ki lum otwi iye manok kun jo aryo ma gitye muni-ni gibedo calo tye olim piny ma ngat acel ma idyere-ni omako lamak cal mabedo calo cim cing ka ngat acel ma tye ka woti en bedo calo tye lapur kun oyeyo ki kabo iwiye ka omako kweri icinge obyelo odoo mo bene i gwokke ki omako ka vere mo kun tye ka wot iteng yo man bene tye yadi ma kipitogi apita ma kingi tye macok cok

Kabedo ma tye ka k=cat kun lacat obedo i nget jami ma kitye kacatone ma tye winyi ma kigwoko gang i kin jami ma kitye ka catoneni tye atudu ki gweni dok kiketogi i cingenge mo ma kiyubogi matino ci kipokogi madong adada kun dano bene ma gujengo pikipikigi ajenga i nge kacat man ki gadi gadi mo me loto te bene kiketo i ngete kun kacat man tye ma otwo ma otal dok lum mo keken pe tye iye.

Yeya gin aryo ma gitye idye pii kun pii man tye malac ma omako kabedo malac pii nam i pii nam man bene dero pa ceng tye ka menyone ma leng ma kun tye kala ma yelo ma dero me otyeno ma nongo ceng dong tye ka poto apota i ote.

Acurcur me pii ma tye ka mol ki kero adada kun a ki i wi cere ma nongo tye ka pyete apyeta pii man mol kato ki i kingodi ma tye tino tino dok i teng pii man tye lum madong olot odonyo wa i pii man ki ya ma jangi tye madwong bunga.

Winyo ma maro kwo dok yenyo camme ki ipii nam kun en camo jami mogo ma bedo i nam calo rec winyo man opye i kom lee raa ma tye madit adada kun lee man omwonyo polle weng idye pii dog lee man dye pii mo madit pii nam.

Yeya mapol maboco kun yeya man kiyubogi ki bao ka dok kicoyo ikomgi yeya man gitye iteng dog pii kun pii man nen pii madit adada ma omako kabedo malac ma nen pii nam kama yeya man kiketogi i iye ni tye ma otwo matye idog pii labongo kit lum mo keken ki bongi mapol ma kingologi angola ma bedo calo kitiyo kwedgi me mako rec obwor bene tye iyeya man me mako rec-ci

Di boma mo madit ma di gudi okato ki idyere dak iteng gudi aryo weny ti cuk ka ma ki cato iye cat ki wilo kun dano mapol tye ka wot idi gudi man ki jami ma ngweco angweca calo pikipiki ma dano ti ka ngwec kede ki mutoka bene tye idi yo man ma otal-li iteng gudi tye ka cat pa dano mapol kun ki gurugi agura ki bao ka ki go wigi ki bati ma nen otioti dak bene ki ngabo bonggi ma ki rukugi i kum cal acweya wek luwil onen ki iteng gudi yung ku cel bene cat matino tino tye ka timme iye.

Lee mapol magitye i ditim lee man gitye madwong adada kun gitye kacam idye tim man lum tye ma olot makomgi nen yot dok moc rom romogi kigot kun potgi tye ma green dok idyer tim man bene tye yadi ma odongo maboco ento kingi tye malac kun lee man tye til matunggi tye maboko ka odole.

Lee labwor ma gubuto ijang yat jang yat man tye kore tye madit dok jange tye mapol madongo kun pote tye madwong adada ma umo tipo ma weko lee man gibuto giywe iwi yat man.

nyonyo ma lamak rec tye kede i dyer pii kun ynonyo man tye ki tol ma ki kubu goli iwiye ka ki bolo idog nam ka en dong omako rec ci ki wiro awira en woti dolo tolli wanga rec ma ki mako i goli man okati woko ci ki mako kun nyonyo man ki tye ka tic kede idi pii malac pii nam

Dano ma oyaro cinge ka kucel kun i cinge man ma oyaro-ni en tye ka nyuto nyig koti mo ma kipito i poto dok kodi man kirego arega ka doko moko ka kicamo cinge muyaro ni bene kodi-ni bene tye ka nen maleng adada kun dero pa ceng tye ka menyo cinge man ma nen tye i dye ceng,

Nyig kic mapol ma gugure i kabedo acel kun gin gitye i bong kun i bong man tye gin bongo mo ma nen tatar kun bong man kiytubo ki kekeyi ma titino ki nyonyo nyig kic muken bene gitye ka tuk kun guket ata kun gitye ka bino ka pye i kom luwedigi ma tye i bongi dero pa ceng tye ka menyo bong man maleng adada. Nyig kic obedo lee ma gitiyo kacel kun gigure ka ticgi.

Winyo ma tye ka kwang iwi pii kun winyo man bedo idog pii dok camo jami calo rec ma bedo idye pii winyo man tye ki doge malac adada ma en okudo rec ma en omako idoge ma piny-nyi kun doge ma maloni tye mabor iteng pii man ma winyo man tye ka kwang iye-ni tye lum ma owti kun olot ma poke mukene tye ma grin mukene tye ma yelo dok pii man bedo calo pii kulu ma pe tut kun tye pii ma tye dago dago.

Lutino aryo ma gin gua ka twomo pii kun gutingo ki lela ite lela man gutweyo jeriken aryo madit aryo itenge lakucel ka labade matidi iwiye malo kun kitweyo ki labatida ite lela ngat acel tye ka woti konyo latin matidi corone ma latin matidini omako lela kun gin gitye ka ngwec idye yo mo ma otal kun kweyo tye madit dok lum kome kiapua lum ma iteng yo man bene apua omako ma piny nen tye malyet i kabedo man kun ceng ryeny matek.

Winyo ma maro kwor idog pii dok en jamo rec winyo man yec kome tye madwong dok doge tye ma opete apeta malac tye calo konye me cutu rec kun en ocung idye pii mo ma lum otwi idyere ma pii ne nen tye pii dago dago dok bene ki bo piny nen winyo mo ma tye ka tuk mito bino kapye inget pii man ma winyo man ma camo rec-ci ocung ingete ni

Latin mo ma tidi ma en ocung kun omane ka dog ot mo ma kiguro agura ki bao ka wi dogolane bene kicomo bao latin man ocung i kom bao ma idog ot mankun i ot man tye kom ma kiyubo ki odok kom plastik ma iye tye ka nen macol adada ma dero tye manok iye.

Lee jubi mapol kun lee magi gitye i dog pii bedo calo gubino ka mato pii. Aryo ma teng yung lacuci gitye ka pape kun gitye ka wot ki twaro pii dok pii man nen pii macok lum otwi odonyo wa i dyere nen tye dago dago lum ma i dog kulu man otwi lapiny ki i teng pii ki i bor piny manok tye yadi ma olot mapol ma ojanyu ma nen tye bunga.

Dano mapol ma gi n gitye ka myel dok gin guruko bongo myel ma rom aroma ka guboyo wigio dok gucung irek acel ma ginen maleng ki deyo itenge tung lacuc tye jo aryo ma gitye ka goyo bul kun ka myelgi man tye ma otal labongo kit lum mo keken dok iyo ngegi tye mutoka ma ocung kun itenge ka ma gitye ka myel iye-ni, tye yadi ma olot mapol ma potgi tye madongo ma nen tye bunga.

Dano ma nen ool adida dok en obedo iwiyen ma ki ngunu yen otit dok en oroyo yen man idog keno matafali ma ki cano Kun en tye ka wangone dak ka ma en obedo iye-ni tye ma otwo dak otal Kun matafali mukene ma kigoyo ento peya ki canogi me awanga tye ka nen ki itenge.

Latin mo ma tye ka ngwec ki tyen taya kun en tye ka ngwec inge ot mo ma kor ote kicweyo ki matafali ma ocek dok ki daba ma kirubo ki cementi kun ka ma en tye ka ngwec iye-ni bedo calo tye dye poto ma kipito iye cam ma cam man pud tye ka dongo adonga dok pote tye ka nen ma kome yot yot ma grin.

Dye yo ma otal ki kor tyen dano dok tye kikweyo kun yo man kato cito igangi bedo pa dano ma kiyubo odi bati wi bati man dong nen gine ma ori kun nyal dong oyabo makoneo ma olokkeo mubok dok bene iteng yo man ma cito igangi bedo pa dano-ni tye lum ma otwi itenge weng kun ceng tye ka ryeny ma piny tye maleng igangi man ki yadi mogo mudongo ma ocito lamal ma kingi itye ma boco.

Dye bonga mo madit adada matye i wi got bunga man tye malac dok aydi mapol otwi iye ma bedo cal kipitogi apita kun gitye ka dongo marom ma kingi tye mading adada potgi tye kanen ma komgi yot ma gurin itenge bene tye dye poto mo ma kipito iye jami ma kingi tye malac adada ento lum otwi iye weng manen tye ma gurin